Takela fanehoana dokam-barotra eny an-dalambe. Eto dia ny "telma" no maneho sy mampahafantatra ny fisian'ny tolotra antsoina hoe "la fibre" ao aminy, amin'ny sarany sivy arivo sy sivy alina ariary isam-bolana.

Vehivavy lavavolo, miakanjo mainty. Manana lokom-bolo miavaka, tsy dia fahita loatra teto Madagasikara hatramin'izay, saingy efa tsy vitsy ihany koa ireo vehivavy mihaliana amin'izao lokom-bolo izao.

Toerana fametrahana fiara manakaiky ny toeram-pisakafoana Sakamanga enỳ Isoraka enỳ. Toerana maro mpitsidika ihany koa iny faritra iny.

Filoham-pirenena an'i Madagasikara ankehitriny andriamatoa Andrinirina Rajoelina. Natolotry ny vovonana Tanora Gasy Vonona miaraka amin'ireo fikambanana rehetra manohana an'i Andry Rajoelina.

Araka ny sary azontsika dia azo atao manambara fa boky ito hitantsika eto ito, mitondra ny lohateny : "lisy mianjoria" nosoratan'i Mose Njo, miloko manga ny fonony ary ahitana tovovavy mitazona jrio ny fonosana.

Toerana fametrahana takela ho an'ny dokam-barotra amina tsena iray. Hita eto avokoa na ny vovo-tsavony na ny tantin-jaza na ny sakafo fihinana ihany koa.

Foankazo iray anisan'ny mampihavaka iny faritra Ambatofotsy iny ny firezy. Mena ny lokony ary mamy dia tena mamy ny tsirony rehefa ao am-bava. Mahafinaritra ny mihinana azy rehefa mitobaka ny fokatra eny an-tsena.

Ny zavatra hita dia fiara iray mameno eo amin'ny toeram-piantsonana. Misy mpivarotra ihany manodidina ary mahita takela-by lehibe anakiroa maneho dokam-barotra isika.

Vata fitahirizana mangasika idandahatra. Amin'ny ankapobeny fitahirizana hazan-drano no tena fampiasan'ny olona azy, fa etsy an-daniny koa anefa dia entina ampiasaina ho amin'ireo sakafo ilana hatsiaka ihany koa.